Paɣa n ʒiya ka yɛ chinchin liiga ka bob di bobga o tooni ka teebuli ʒɛya teebuli maa zuɣu ka tahapoŋ tamya ka suu paya ka chɛrigi paya o tooni ka kurifooti ʒɛya ka bin tam dizuɣu

Daani n bɔŋɔ ka niriba bɛni niriba maa galisi ya bi nyɛla paɣaba mini dabba ka so zaya ka pili zupili sabinli ka ye liiga nuɣiso ka so jinjam mŋaa ka jinjam mŋaa maa nyɛ zaɣi sabinli ka zaŋ o nuu gabi o yɛanga.

Paɣaba n boŋo bi nyɛla niraba ata ka bi zaaha kpabi bihi ka so zaŋ chinchin ʒiɛ kpabi bia ka so yɛ liiga dozim ka gbubi anbirɛla ka ʒiri kpalaŋa ka so kpabi bia ka yɛ liiga nuɣso

Paɣa n ʒɛya ka yɛ liiga nuɣuso ka so jinjɛm ʒiɛ o luɣuli ni ka hita kaap tamya ka tangali mii paya o nyaanga ka fulaawaasi tamtamya fulaawaasi maa kom nyɛla zaɣ vakaɣali ka o zuɣusaa ka diriti yiliyiliya

Tumtumdiba n boŋo tumtumdiba maa galisiya ka bi ʒɛ tan doɣa ni ka so yɛ liiga piɛlli ka ʒɛya ka so jinjɛm ŋmaa tumtumdiba maa puuni ka do yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka so pili zipili ʒiɛ

Niraba n bɔŋɔ niraba maa galisiya paɣaba mini dabba bi tooni ka gbambihi ʒɛya gbambihi maa puuni ka zahama biɛni gbambihi maa shɛŋa nyɛla zaɣ nuɣso ka bi luɣuli ni ka ŋarim ʒɛya ŋarim maa puuni ka niraba biɛni

Silmiin paɣa n ʒɛya ka yɛ liiga piɛlli ka kpa ninkpari sabinli liiga piɛlli maa boɣari ni ka di booi zaɣ sabila ka bihi gbubi gbubi o sheeni bihi maa shab yɛla liiga ʒiɛhi ka bihi maa puuni so yɛ liiga piɛla ka bi nyaanga ka dikpuni biɛni